paɣ'sara ni nachimba n laɣim n wari bɛ kaya wahi bɛ nyela ban gbibi dari ka tihi za bɛ nyaaŋa dabba maa so bɛ ye liiga ka shɛba ʒe nyaaŋa ka ye liiga ni jinjɛm kuɣusi nyɛla din zaya kuɣ'piɛli beni ka chɛ kuɣu ʒee

Paɣa n gbubi o baa bɛ yili dundɔŋ ni baa maa nyɛla ŋun zinli yina paɣa maa kpa la ninkpara yili za bi nyaanga ka filaawa nima zaya ka tihi bɛni loori gba bɛni ka bi ti tanti ka di nyɛ zaɣa buluu.

paɣaba mini nachimba n-laɣim yino gbubila koliba n-ye neempiɛla bɛ te kantenima tihi nyɛla din yirina kante maa nyaaŋa laatinima gba be ni wayanima yirina kante maa nyaaŋa o zaŋla sipiikanima kpa o paɣa zaya m-baɣi o o yela liiga piɛlli

dabba ata n nyɛ ban za kom yaɣali ka kuɣu za bɛ yaɣali ka teebulu gba za bɛ yaɣali dabba ayi nyaɣi baagi ka yino pili zipil sabinli yino gbibila ninkpari ka ŋunbala maa tiriti o kpee maa yino yela liiga ʒee ka piri silipesi

Mɔɣuni binkɔbiri nyɛ bam bɛ kom puuni shɛba bɛla kom maa yaɣili zaɣi bihi bɛni ni zaɣi kara di yaɣili tihi saya ka kuugi ka ahɛŋa bi kuugi dari do tihi maa gbinni kom maa yaɣili bayaɣri bɛni.

kuɣusi mini teebuli nyɛla din bɛ duu puuni teebuli maa zuɣu kapu tamya ni jiŋlaa fulaawa nyɛla din ʒɛ di yaɣali teebuli maa zuɣu fulaawa shɛli lahi tamya ka baskɛt tam teebuli maa zuɣu

paɣasara ni nachimbi nyɛla ban laɣam ʒɛya shab wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka gbubi foon nima shab pili zipiliti ka shab kpa ninkpara bi nyaanga yiya biɛni ka gari taba jiranbiisa nim n nyɛli shab yɛla liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛla

Nachimbi n bɛ salin boɣali ni ka shab bɛ kunkun maa zuɣu kom maa nyɛla din daɣa pam so yɛ liiga buluu ka gbubi soobuli ʒɛya o pili zipiligu bi yaɣali mori saya ka tihi gba sa bi yaɣali so nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka yuundi o kpee ka o yɛ liiga piɛlli

teebuli nyɛla din ʒɛ duu puuni ka buku pa dizuɣu ka kuɣu ʒɛ di yaɣali ka liiga pa dizuɣu labtop nyɛla din pa teebuli foon nyɛla din paya ka kamɛra gba paya buku nim nyɛla din bɛ bi yaɣali ka shɛli bɛ zuɣusaa ka shɛŋa bɛ gbunni

Duu puuni baanjira puuni ka laati bɛ baanjira maa ni ka takoro bɛ dinni ka nyɛ gilaas di puuni bi zaŋ zaɣ piɛla dizainili ka faan yirina di takoro maa ni fulaawa tam teebuli maa zuɣu ka fulaawa lahi tam baanjira maa bini maa zuɣu

Paɣaba ni nachimbi n bɛ duu puuni bi zaa ʒɛla zuɣusaa ka shab zaŋ bi nuu niŋ bi tooni ka shab zaŋ bi nuu labisi bi nyaanga teebuli nyɛla din za bi sunsuuni di dikpuna nyɛla zaɣ piɛla di zuɣu ka bini tabiya ka zaɣ ʒiɛ bɛ di gbunni ka bi zaŋ zaɣ piɛlli niŋ bi zuɣusaa